Omukyala ava okuyunja ettooke alyebagadde ku mutwe ng'aweese n'omwana ku bbega. Mu ngalo akutte mu ngalo akutte ki? Ava mu lusuku, mu ngalo akutte ennywanto y'omwana ssaako n'akaso k'atemezza emmere.

Obudde obw'embeera obukkakkamu obulaga ekitangaala ekitonotono kirengerwako eggulu ng'oluuyi olumu lwa kyenvu ate oluuyi olulala lwa kakobe sso ng'ate ku ttaka walengerwa amazzi n'omwami ayimiridde mmasekkati ago.

Lwe waaliwo ekiradde kimunaabamungalo baazuulawo eddagala eritta obuwuka erinaabibwa mu ngalo erikolebwa mu mwenge n'ebintu ebirala ebikambwe y'oyo gwe gwe bayita saanitayiza ali mu kufuuyirwa mu ngalo z'omukyala ayambadde olugoye oluddugavu.

Ebiwunde ebiruke n'engalo, ebisero ebimu nga bya nsondassatu, ebirala nga ebyekulungirivu, ebirala nga bya nsondannya, ebikoze ekibookisi, byonna birengerwa, so nga waliwo n'ekitannaggwa n'ebisero ebirala.

Luno lwe ludda lw'ekizimbe kya Ekkereeziya, kyazimbibwa mu bubulooka obutonotono ne kisiigiowa mu langi enjeru ssaako n'eyakitaka, waggulu ne kiserekebwa n'amabaati amamyufu, mu luggya waakyo walengerwa akanaala oba kuyite omulongooti. Waggulu ku kizmbe kino eky'Ekkereeziya kulengerwako omusaalaba.

Ku mazzi kulengerwa eryato n'omuvubi n'omuvuzi waalyo oba oyinza okumuyita omugoba akutte enkasi era aliyimiriddemu ng'akabonero akalaga nti awujja erudda n'erudda asobole okusaabala.

Ensolo eziyitibwa enkula ziri mu kulya muddo mu kifo ekirabika nga we zikuumirwa. Ekifaananyi kiraga ng'ekifo kikkakkamu kiweweevu kubanga kirimu emiti egiwerako, n'omuddo ogusingamu gwegwo ogw'etteete.

Enjuki zinyuunyunta mu kimuli, ekimuli ekiriko ebibala mu langi ez'enjawulo; mulimu langi eza kakobe n'ebikoola ebya kiragala.

Ng'enjuba egolooba ekuba akasana akanyuma okutunuulira nga ka kivuuvu si ka kivuuvu, kipaapaali si kipaapaali, kyenvu nga si kyenvu, sso mu mbeera bw'etyo naye ng'akasana ako kakubye ku mazzi ne kaggyayo obunyuvu bwe bw'ekintu.

Omukyala kyeruppe alengerwa ng'asibye enviiri, ayambadde olugoye lwa kivuuvu lwa musalankwawa ng'alambula omusiri gwa kasooli oguleese n'oluyange, ekiraga nti atuuse okuliibwa.

Ku mazzi agalabika nga ga nnyanja kulengerwako kkamera n'ekyuma ekikwata amaloboozi oba oyinza okukiyita likooda.

Ekisolo kino kiyitibwa mpologoma, engeri gye kitunulamu kitunuza bukambwe kiringa ekitegeeza nti tekinnaba kufuna ku kyakulya. Empologoma eyo mu kufaanana kwayo erabika nkazi.

Abaana abali mu mbeera erabika nga ey'omu mambuka bali mu kuzannya omweso bali baana ba buwala babiri omu ayambadde ekiteeteeyi ekya bbulu n'omulala ayambadde ekya kakobe ebizimbe bya nsiisira era byaserekebwa na ssubi so nga wali wengera omuvubuka atambula ajja gye bali.